Hwana wedu hunotanga kufunda hwemazera madoko hunosiswa hupuwechekudya nguwa iya yaunenge wefunda kuitire kut hutano hwavo hugari wakahlamburika.

Tinobonga maningi nedanho rakatorwa ngevezvikora kuti ana atange chikora achimazera madiki. Hino vanotaticha vanokurudzirwa kuti ngaasahuisa hwakawanda mumwemo, hunopomerane matenda.

Hwana hwedu hwemazera epashi hunofunda ngemhando dzakapamhauka, hunokone kufunda hweitoimba kana kufunda hweitotamba mitambo. Zvakanaka izvozvo.

Ebandiko reutano anokurudzira kuti ana paanenge eitanga zviyani chikora mazera madiki huvane chekudya nguva yechikoro. Nekuti hutano hwavo hwakakosha maningi.

Hwana hwedu hwemazera epashi huri kutange kufunda, hunofunda veiseenzese mitambo, kuemba nekutamba, nekuti anoti anofanire kudzidze kuburikidza nekutamba.

Muzvikora zvedu zvepashi munosisa kunge muine pekugara ana asafunda akagara pashi nekuti pashi panokona kuita bukuta panokona kuita matenda anobva mubukuta mwo.

Panofundira ana edu emazera epashi panosise kunge iri ndau yakahlamburuka ngekuti ana aya achi adoko anokasire kubatei matenda apadiwi marara pashi.

Tinobonga yaambo ngezvikora zvepashi zviri kuakwa nyika yese tenderere. Ana azhinji haachahambi mumhango wakakura maningi eiende kuti awane chikora.

Ana edu nemazera epashia anofunda kubudikidza ngekunyora, ngekupenda, ngekudhirowa. Zvino vadzidzisi vanokurudzirwe kuti zveanoseenzesazvo ngazvive zvakachengetedzeka mumakhabati.

Munofundiira ana edu muzvikora zvepashi munosisa kunge iri ndau Yakarongwdzwa zvakanaka nekuti ana aya mundau zhinji anoda zvekurumba.

Ana anosisise kufundiswa utsanana achiri mazera epasi. Kubvira pafundo yepasi. Ana anofanira kuziya kuti aafaniri kurasha marara peshe peshe.

Ana eitange kufunda kuchikora mazera epashi anoda kuti afundire muchikora chisina zviro zvakawanda pasi ngekuti ana aya anodakarire kurumba maningi anozokuwadzwa.

Tinobonga ngemichina yechizvinozvino irikuwanikwa nemuzvikora zvedu zvepashi. Tinoone ana edu mazuva anaya arikunyanya kufunda ndiyo michina iyi yechizvino-zvino.

Micheni yedu yeiuya pazvibhedheya kunebandiko rinoona nezvekunasirwa kwayo. Imweni inode kupota yeimbovhurwa yeimbosungwa-sungwa, ririyo bandiko rinoona ngezvazvo.

Ana edu efundo dzepakati neye fundo yepadera ofunda eisenzesa nyara anotopedza chikora chakona otoziya zvaari kundoita munyika.

Ana edu efundo dzepakati ngefundo dzepadera ofunda wisevenzesa michina yechizvino zvino widetserwa nematicha akona anenge eitaticha.

Tinobonga yambo ngekupa mukana kuvana edu asikana akukwanisawo kuite mabasa enyara etofunda eitobate ngenyara dzavo zvisinganingirwi kuti mabasawo ngevarume .

Tinobonga ebandiko rezvefundo, ana edu aakufunda zvakaenzana zvisikaningirwi kuti uyu indombi ere kana kuti mudhodha, zveshe ana ofunde zvakafanana.

Kudhayako taingozwi wafoira ogare pamhatso zvasiyana nemukuwo unowu wafoire chikora unotowaniswe chekuita mabasa amaoko ana otoseenza eigadzire zviro.

Ezvikora zvepafundo yepakati , anobatikira maningi utano hweana anonge echigara pachikora ngekuapa chikafu chakakwana ngemichero kudziirira matenda.

Ezvikora zve fundo yepakati ne fundo yepa dera ofunde eito senzese nyara kuti kuri kutsetsa arukuto funda eyito tsetse zviro zvinoto senzeswa.

Zvakanaka maningi zvakaitwa nehurumende yedu mukati mefundo yeana, kuti mwana ngaafundire basa raanode kuzoita echinge apedza. Unotobvepo pachikoro otokone kunasire zviro.

Ana edu muzvikora zvipakati ngezvepadera ofunde mabasa ekundoseenza ngenyara. Azhinji awo eichitobve kuchikora anonge aine zvokuita zvekuti aone kuararamisa.

Tinodakara nekuti ana edu paari kupedze zvifundo zvepakati azhinji akona anotodzoke kumhatso otokone kugadzire zviro ototanga kudziitira eitoone mare dzawo.

Ana edu efundo yepakati arikufunda eitonasire zviro izvi zvakanakire kuti paanopedzera fundo aashayi chekuita ba unototange kunasire zviro.

Danho rakatorwa ngehurumende rekuti ana afunde eitogadzire zviro, rakanaka maningi. Tinoona kuti ana edu paanopedze chikora, anonge ootokona, kutozviraramisa.

Ngendaa yekuti antu mazuva anaya kofunda kubudikidza nemishini yechizvino-zvino. Ana edu ekuzvikoro zvepakati ngezvepadera otenderedzwa kutopinda muchikora ngemafoni.

Ana paanoenda kuzvikora zviyane zvepadera anenge eifundira mabasa aanenge eide kuzoite muhupenyu ,amweni anofundira ekuyemba ,ekuridza ,zveindosiyana .Zveshe zvona zvinoape ndaramo

Tinobonga yaamho ngezvikora zvedu zvepakati zvaakuseenzesa ana kufunda ngenyara. Ana edu aachaningirwihe kuti mukomana here kana kuti musikana.

Tinobonga ngedanho rakatorwa ngevedzidzo rekuti ana afunde ngenyara. Ana edu ari kuzvikora zvepakati nezvepadera arikutofundire kutonasire zviro eitoseenza.

Chanakira fundo yemazuva anawa kuzvikora zvedu kubvira pashi kuenda mudengabana Ari kufunda eitosenzesa nyara dzawo zviyani zvekuramba weierenga azvichanuanyiswi ba.

Ezvikora anofundisa ana zvakawanda zvinosanganisire kubate nguva tinozviona nguvaiyani kana yakwana yekufunda anokonye maghedhe anonoka anogare kubanze.

Tinokurudzirwa abereki kuti nguwa iyani yekuvhurwa kwezvikora titange kupa ana echikora mvumo yekukwire mumovha nemumabhazi, eipetuka kuzvikora.

Vezvikora vanokuudzira kuti ngavaise zvikwangwari mumapeto merodhi. Kuti anonga eipfuura aziye kuti apapo pane chikora ngezita racho rakanyorwepo.

Zvikora zveshe zvinokurudzirwe kuti zvinge zvakakomberedzwa kuitira kuti ana achengetedzeke, nezviro zvirimwo michinayo inoseenzeswa ino chengetedze ka.

Abereki tinokurudzirwe kuti tiendese ana edu kuchikora, tisikaningiri kuti indombi here kana kuti mudhodha, ana eshe anosise kuti afunde zvakafanana.

Ana edu ariyo kuzvikora zvepakati kuguma zvepadera dera, ari kufunde mazuwa anaya eitosaenza mabasa akona. Peanopedza chikora anonga atori nechekuita muupenyu.

Ana edu ariyo kuzvikora anofunda ngenzira dzakapambauka dzimweni dzemukuwo anofunda kubidikidza ngemitambo eisimbise nyamadzawo eitofundahe kubatana ngekushandira pamwepo.

Ana edu ari kuchikoro zviyani, anofundiswawo kudzibata mwiri yavo, kungwarire utano hwavo, kuti azova madhokodheya emangwana, kana akadzibata.

Fundo yamazanaya yanaka maningi, ana edu kubva kumazera epashi, mazera ezvikora zvepakati, tinoona eyifunda ,eyiseyenzese michini yechimanje-manje.

Zvikoro zvedu zvepadantho repakati zvinosise kunge zviri ndau yekuti ana anodetsereka anowane nguwa yekumbokurukura eibetserana pane zvaanenge eita zvechikora.

Ana edu eifunda zviyani kuzvikora zvepakati, aafundi mabhuku ega. Anofunda kutobhuya pamberi peamweni. Zvinoadetsera mukukura kwavo.

Zvikora zvedu zvepakati zvinosungirwa kuti zvinge zvakachengetedzeka nekuti mukati mwechikora mune mucheni inosenzeswa nevana nematuruzi anosenzeswe pachikorapo.

Anoake zvikora anokurudzirwa kuti avake chikora chawo ngachinyorwe zita racho ngezvinoizwemo anhu aziye asati apinde mukati.

Tinobonga ari kuake zvikoro zvefundo yepakati ngee padera. Zvikoro zvaayo, kudhayako antu aihambe mituntu yakareba eiyende kuzvikoraa.

Ana echikora anofunda ngemhando dzakapambauka. Dzimweni dzemukuvo anofundiswa ngeamweni anonga asiri afundisi avo. Anenge eitobvavo kumweni zvakaita seantu eutano.

Ana ari kuchikora zvepakati zviyani anofunda nge nzira dzaka pambauka dzimweni dze mukuwo ano funda akaiswe mu mapoka mapoka dzimweni dze mukuwo kana zvakaita kungatee ndezve utano ano fundiswa ari pamwepo.

Ana echikora chepakati chemasekendari anofunda ngenzira dzakapambauka dzimweni dzemukuwo anofunda akasangana eshe, chikoro cheshe, dzimweni dzenguwa anofunda ari mumwe nemumwe mukamuri rawo.

Akuru ezvikora anokurudzirwe kuti ngaaise makabati muzvikora zvedanho repakati kuitire kuti mabhuku eana achengetedzeke zvakanaka.

Tinobonga yambo kumakereke arikuvake zvikoro, arikukoshese fundo yeana amwe akona arikuwake kusvike zvidzidzo zvepadera dera.

Ana edu efundo yepakati, owaniswe fundo yakahlamburuka kubudikidza nemishina yechizvino-zvino, iri kuseenzeswa nevadzidzisi eivataticha.

Emakereke arikuseenza maningi mukusimudzira fundo yeana ngekuake zvikora zvakawanda mumantaraunda mwatinogara. Ana arikubudirira kuburikidza ngemachechi.

Kuendese vana kuchikora kusvika vasvike kuzvidzidzo zvepakati ngezvepadera zvakanaka maningi. Ana vanofunde zvakawanda zvinosanganisire kubatana kwavo nekusimudzire nyika.

Ana edu efundo dzepakati ane mukuwo waanombobhiirwa akayaiya. Eibhuirwa ngeanoafundisa maererano ngeupenyu, ngekudzibata muupenyu hwawo.

Tinobonge yaambo emakereke akawanda arikubatana neefundo kuwake zvikora. Zvizhinji zvakona zvawanda zvinosanganisire zvinobvire pamazera epashi ,nemazera epakati ngeepadera dera.

Nzvimbo dzinofundira ana echikora danho repaderadera dzinosise kunge dziri ndau dzakahlamburuka dzakarongedzwa zvakanaka zviro zveshe zviri mwakanaka.

Zvakawanda maningi zvinoseendeswe kuhloya matenda mumwiri mwemunhu. Zvinosanganisira mvura dzinobude mumuntu zvinosanganisira ngazi kana tsvina makararwa nemate

Ndau dzinofundira ana edu ekuzvikora zvepadera-dera, indau dzakahlamburuka zvasiyanavo nezvikora zvepashi zvekuti ana anogara zvihlayo zvematanda.

Mbatso dzinogara ana anonga arikuzvikora zvepadera-dera dzinonga dzakahlamburuka. Zvihlayo zvinonga zvirimo ngematebhura ekuti arongedzere zviro zvavo, ngekuverenga eiite tsvakurudzo dzavo.

Dzimweni micheni dzakhona pachibhedhlera dzinoda vakatofundire kudziseenzesa nekuti mizhinji yakhona ,tambo dzakhona dzinokone kukanganisika. Ngadziseenzeswe ngeakadzifundira.

Ana edu peanoende kuzvikoro zvepaderadera zviyani anopiwe mhatso yekuti agare ikona anonga eigara dzimweni dzemukuwo ari airi mukamomhatso imweyo.

Zvikoro zvedu zvepadera-dera, zvinosise kunge zvakahlamburuka mimbuti inonga iripo inotoseenzeswe dzimwe nguwa kuite zvidzidzo zvavo, zvimwechetezvo ngemashango anenge akasimwepo.

Mbatso dzinofundirwa ngeana arikuzvikora zvedera dera zvakahlamburuka maningi, tinowona beyifunda beyisenzese michina yechizvino zvino, veshe vanotaticha ngeana achona.

Ana edu paanenge eyi funda ku zvikora zvepa dera dera anombo pinda mune imweni mhatso inonga yaka zara ma bhuku anova detsera paanonga eyi ita tsvakurudzo ye zvidzidzo zvawo.

Mbatso dzinogara anaedu arikuzvikora zvepadera dzinonga dziine pekunyorera, dzinonga dzinechihlayo, dzinenga dzinekabati rekuisa zviro zvake nepekuwata .

Ana edu kuzvikora zvepadera anofunda ngenzira dzakapambauka. Amweni anofunda kubudikidza nekutamba mitambo, eiema pamberi peamweni avo eiafendisa.

Ana peanoenda kuzvikoro zvepadera-dera zviyani, anopuwa zvimhatso zvawo zvekurara. Zvinonga zvakashongedzwa ngezvekuseenzesa zveshe, mibhedha ngepekurongedzera mbahla panonga parimwo.

Mbatso dzinofundire ana edu ekuzvikora zvepaderadera dzinonga dzakatoshambidzika kuitire kunasire zviro zvaanenge eitonasira nguwa zhinji anoshanda nezvekubata ngenyara

Pachikora panofundire ana ezvidzidzo zvepa dera dera panosise kunge pakachengetedzwa nekuti mukatimwo mune zvinokosha , mitombo yaanoseenzesa nemuchina yavanoseenzesa pakufunda.

Peanozobuda otanga kurapa ana edu aya ekufundo yepadera kusenzesa muchini anenge akatanga kuzvifundira achiri kuchikora kwaanengme eitofunda nemicheno yachona.

Ana echikora chepadanho repadera dera anosisa kunge eifundira panzvimbo yakahlamburuka naizvozvo vechikora vanosisa kuti aise anotsvaira nzvimbo dzakona.

Chakanakire kuchikora chepadera ngechekuti aundopindi mweshe mweshe zvinonga zvakanyorwa kuti umu muno tenderwa antu akadini usinga tenderwimwo wotogara warekera kupinda.

Zvikoro zvefundo yepa dera dera zvakanaka maningi ana anenge eifundire mwakanaka, mbatso dzakona dzinenge dzakanaka, mapato akona anenge eihambire vantu anonga akanaka.

Chirongwa chakauya chekuti ana afunde eitobata ngenyara dzavo chakanaka maningi azhinji akona anotobve pachikora otoziya mabasa nekutondozvishandira achafi ngenzaraba.

Mazuva anaya vagume muzvikoro mingise maruva akasimwapo. Antu hachandosimi maruva asina zvanoabetsera, maruvavo inonga itori mitombo yaanosisa kusenzesa pazvidzidzo zvavo.

Kuzvikoroyo zvepadera dera ririyo bandiko rinofundisa ngezvemitombo, mitombo yakona inosise kunge yakachengetedzeka mweinogara musingapindi antu eshe eshe mweindopinde anoshandemwo.

Ana ezvikoro zvepadera dera anokurudzirwe kuti ngaatenge zvokurya muzvitoro zvakapuwa matsamba kuitire utano hwavo hunowanikwe muchikafu.

Tinobonga hurumende dzedu dzirikutendere kuaka zvikoro zvemhando yepadera. Ana edu arikufundire mwakanaka, ana edu arikuwane pekuise movha dzavo pakanaka.

Ana edu efundo yepaderadera anofunda ngekuite tsvakurudzo nguwa zhinji sakei mweona eiaka dzimweni mbatso dzinonga dzinemabhuku anonga eibhuya ngematangiro akaite tsvakurudzo yanenge eiita.

Ana edu ari kuzvikora zvedera otofunda ngekutonasire zviro, kune mhatso dzakona dzeanonge achiite zvakatosiyana siyana, anoita zvemagetsi anonga aine mbatso yawo ega.

Mhatso dzinorara ana edu ari kuchikora chepadera dzinonga dzaka hlamburuka maningi zveshe zvinonga zviri imwomwo amweni anopuwa mhatso imwe ari aviri pamweni ari mumwe chete.

Zvikoro zvefundo yepadera dera zvinosise kunge zviri zvikora zvakahlamburuka, auoni mapepa pashi ndau dzekuhambira dzinosise kunge dzakaiswa matombo nezvidhina zvisingabuditsi bukuta.

Ebandla rezvefundo ngemakereke ari kubatana pamwe po. Tinozvibonga tiri kuona amweni makereke eiaka zvikora kubva zvepashi kuguma zvepadera dera.